Wɔmetɔ aɖewo nɔ anyi ɖe wɔmetɔwo ƒe gasɔ me. Wo katã wonye ŋutsuwo, nyɔnu woame ve le wo dome, wolé wo nɔ nɔewo ƒe asi. Wonɔ nu kom, amea ɖewo do awu blu, amea ɖewo do awu ʋɛ̃.

Ŋutsu ɖewo ledɔ wɔm le teƒe ɖe. Wo katã wole tsitrenu. Eŋugã aɖe hã le wogbɔ. Wo katã woɖɔ kuku. Kuku ƒe amadede ɖewo le dzɛ̃ɛ̃, eɖewo le gbemumu. Gavi ɖewo hã le fi ma. Eŋua ƒe amadede tsɛ le ʋie kple dzɛ̃ɛ̃